Lehilahy iray izay maka sary miaraka amina biby hafakely manana tandroka. Ao aoriana dia misy zava-maitso ohatran'ny katsaka izany. Ity lehilahy ity dia manao akanjo miloko fotsy.

Toerana iray izay tena kanto tokoa. Ahitana renirano iray izay misy sambo miloko maitso sy mena, ao anatin'ilay sambo dia misy kapa miloko mena. Manodidina an'ilay renirano dia feno zava-maitso ary ny lanitra kosa dia manga ary somary misy rahona kely.

Toerana iray izay tena be mpandalo tokoa. Ao aoriana dia ahitanao trano anakiroa miloko : mavo sy fotsy ny iray, ary ny iray kosa dia miloko fotsy, ary ery amin'ny faran-tampony dia misy tranokely miloko volontany ahitana takela-by iray izay misy vehivavy iray mipetraka eo ambony kilalao mihozongozona, izay atosika vehivavy kely iray manao akanjo miloko mavo.

Lehilahy iray miloloha enta-mavesatra, manao akanjo mainty sy pataloha mainty. Ao aoriany dia misy mpivarotra sakaosy maro dia maro, ary ambonin'io mpivarotra io dia misy takela-by iray miloko fotsy.

Fiara lehibe iray izay eo amin'ny vatany dia ahitana dokam-barotra momba ny savony iray, izay misy sarina vehivavy misaron-doha amin'ny lamba fotsy. Ao aoriana dia ahitana trano lehibe iray izay miloko volontany izay ahitana rihana maro dia maro.

Lalana iray izay ahitana olona maromaro mandeha tongotra miaraka. Misy lehilahy izay manao akanjo miloko volondavenona ny ambony ary ny ambany kosa dia miloko somary mainty. Ny ankavanan'ireo olona ireo dia ahitana fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty izay mipetraka amin'ny sisin-dalana.

Toerana iray any ambanimbanivohitra any ahitana lalana lehibe izay misy olona anankiroa eo aminy. Ny iray manao akanjo ambony miloko mainty, ny iray kosa manao akanjo ambony miloko fotsy. Misy trano maromaro manodidina an'io lalana io ary misy trano kely iray izay vita amin'ny hazo, manana tafo izay avo dia avo. Kanefa ilay trano dia tsy manana rihana.

Fiangonana iray izay manana tilikambo avo dia avo vita amin'ny biriky ny sisiny ary miloko fotsy kosa ny any farany ambony. Eo amin'ny tokotaniny dia misy bisikileta iray izay niankin-drindrina miloko fotsy izy io.

Olona maromaro, misy lehilahy sy vehivavy. Anisany betsaka ny manao akanjo miloko mainty ary eo aoriana dia misy takelaka hazo iray izay mombana toera- mpivahinianana.

Toerana iray izay tanàna anatina trano, izay mety manana rihana maromaro, misy totohatra vita amin'ny hazo ary ny rindrina kosa dia amin'ny biriky ; mety trano mbola amboarina angamba izy izany.

Famantaranandro izay miloko lokom-bolamena ary miloko fotsy. Mitondra marika "casio". Mihaja dia mihaja tokoa izy izany.

Toerana iray izay tsy ngeza tsy kely, ahitana tohatra somary hafa kely satria io tohatra io dia miakatra irery na midina irery ; mila mijoro eo ambonin'ny fotsiny ianao tsy mila mandeha fa tonga dia miakatra ho azy.

Fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina: misy rano filomanosana izay manana rano madio dia madio, ery ambany koa anefa afaka milomano eny amin'ny ranomasina izay mivalapatra.

Teorampivarotana iray ahitana seza kely dia kely miloko fotsy, mety ho an'ny zazakely angamba. Ahitana kilalao iray izay toy ny endrika soavaly manana tandroka ary msiy fandriana izay vita amin'ny hazo izay misy kidoro miloko fotsy.

Trano lehibe iray izay ahitana olona maromaro mipetraka eo ambonin'ny dabilio, mety mpianatra angamba izy ireo. Ary ery aloha dia misy lehilahy iray manangan-tanana manao akanjo miloko maitso ary io mety mpampianatra angamba.

Arabe iray, izay ahitana fiara fitanteram-bahoaka, izay miloko fotsy ny ambony ary ny ambany miloko mavo. Feno olona ao anatiny ary ao ariana dia misy takela lehibe anakiroa, miloko fotsy sy mena ny avao an-kavanana, ary miloko fotsy kosa ny avao an-kavia.

Fisakafoanana iray mahafatifaty, misy arendrina mihantona eny amin'ny tafo, ary ahitana latabatra boribory sy seza anankiroa miloko manga kely.

Toeram-pijanonana fiara izay ahitana fiara kodiaran-droa maromaro, fiarakodia maromaro, ary misy vehivavy iray mandalo izay manao akanjo miloko mena.

Toerana iray eo Analakely, izay ahitana mpanjaitra miaraka amin'ny masinina, manao akanjo ambony miloko fotsy, izay manjaitra akanjo angamba izy izany. Eo amin'ny ankavia dia misy vehivavy iray manao akanjo ambony sy ambany miloko fotsy, ary eo amin'ny ankavanany dia misy vehivavy iray mitazona harona.

Fivarotana iray amoron-dalana. Mivarotra harona izy izany, mitazona elo miloko manga ilay madama, manao satroka ary manao akanjo ambony miloko mainty.

Toerana malalaka izay ahitana latabatra boribory, izay eo ampovoany dia tsatohan'ny elo miloko fotsy. Manodidina dia feno sezakely izay mafatifaty tokoa miloko manga izy ireo. Erý aoriana dia misy trano lehibe iray miloko fotsy.

Olona maromaro izay ahitana zazalahy kely manao akanjo miloko manga sy pataloha mainty izay misakafo amin'ny tany ary ahitana vehivavy roa izay misakafo ao anaty tsihy.

malaza dia malaza tokoa moa ity kilalao ity etoah madagasikara matetika ny vehivavy molalao ana azy kanefa misy koa lehilahy tamin'izay tanmbola kely izao dia nanao izy ity ny tsobato izany vehivavy anaki telo izahay mitazina fato avy manao azy manao ankanjo ho ambony mitovoloko miloko mangakely

Trano iray vita gasy izay efa ntaolo ntaolo, ny lavarangana efa potipotika vita amin'ny hazo ary ny tafo koa efa misy miendaka. Eo aorianany dia misy tamboho kely iray, tamboho vita amin'ny tany izay efa mirodarodana.

Hazo iray izay tena manatantara eto Madagasikara dia tsy inona fa ny baobaba. Avo dia avo izy io ary ngeza dia ngeza eto dia misy anankiroa.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana ranomanitra maro dia maro, ao ny atsifotra izay ao ambony ary ny ahosotra kosa izay ao ambany. Ho an'ny lehilahy sy vehivavy ireo fa tsy misy hoe an'ny lehilahy na vehivavy fotsiny, ny vidiny kosa dia mipetaka eo amin'ny fitaratra.

Toerana iray izay akaikaiky lalan-kely iny misy toeram-pijanonana fiara. Misy fiara lehibe iray antitrantitra miloko manga ary misy tsipika maromaro milokom-bolamena eo akaikin'ny ankavia dia misy fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty ary eo ankavanana kosa dia misy fiarakely miloko mena ; misy fiara kodiaran-droa iray mandeha ny amin'ny lalambe izay hoentina lehilahy iray manao akanjo miloko mainty.

Lalana iray ahitana vehivavy maromaro: ny avy ato amin'ny ankavanana dia vehivavy efatra, ny telo dia manao satroka ary ny iray kosa dia takona. Ato amin'ny ankavia misy trano fotsy izay misy varavarana hazo miaro amin'ny mpandeha.

Gazety iray manana ny anarana hoe Tia Tanindrazana izay manana lohateny lehibe anankiroa : ny voalohany izay miresaka momba ny governemanta ara-dalàna tsy tafantsangana ary ny iray kosa dia ny fahatongavan'ny filoham-pirenena eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato izay miady ho an'ny kolikoly.

Sainam-pirenena iray manana loko efatra : ny mainty, ny mavo, ny mena ary ny fotsy. Eo am-povoany dia misy boribory fotsifotsy ary eo anatiny io boribory io dia ahitana akoho.

Lalana iray izay misy soratra hoe ranomafana. Ao aorianan'izy io dia misy trano izay miloko fotsy. Ny lavarangana kosa dia ahitana loko maitso. Ny varavarana miloko maitso. Ery ivelany tamboho dia misy fiara kodiaran-droa iray miloko maitso.

Toerana iray, izay ahitana zavatra maro, vita malagasy ; etsy ankilany misy, ireo lamba maro dia maro miloko : manga, maintso, fotsy, mena. Fotsy mo dia, maro dia maro, ary ao amireo lamba 'reo dia ahitana sary ; izay tena mahafinaritra tokoa. Ary misy ireo satroka, izay vita amin'ny tsihy.

Mangatsiaka ny andro. Ilaina ny mihinana zavatra mafana rehefa maraina na rehefa hatory iny. Tsara izany ny mihinana vary amin'anana apiarahana kely miaraka amin'ny kitoza, ka dia vita tsara ny sakafo.

Lalana iray izay efa nandehanako. Misy renirano kely izay feno fako ao anatiny. Tsentsina dia tsentsina izy io. Eo amin'io renirano io koa dia misy tetezana izay andalovana fiara maro dia maro. Misy fiara fitateram-bahoaka miloko mavo sy miloko mena.

Mpivarotra firavaka iray, izay ahitana firavaka maro dia maro isan-karazany : misy ny atao amin'ny tenda, misy kosa ny atao amin'ny tanana ary misy ny peratra, misy loko maro samihafa kanefa samy manana ny paoziny.

Arabe iray izay ahitana lehilahy mitondra ''moto'', manao akanjo ambony miloko fotsy, pataloha miloko mainty ; ao aorianany dia misy fiarakaretsaka iray izay mitondra olona iray. Erỳ amin'ny farany ao aoriana dia misy takela-by maromaro.

Biby iray izay tena meda dia meda izy itony, mihinana lalitra ary tena mahay mihanika hazo tokoa, ny tena mahagaga aminy dia afaka miova loko maro dia maro.

Toerana iray izay ahitana fiara miloko mainty, eo alohan'io fiara io dia misy polisy iray, io polisy io ny asany dia mpandamina ny fivezivezen'ireo fiara manodidina. Mijery fiara miloko fotsy izy io.

Toerana iray manan-tantara eo amin'ny malagasy ity toerana ity, tsy inona izany fa ny Rova, Rova izay may ka dia namboarina indray ho lasa vato, erỳ ambony dia ahitana ny sainam-pirenena malagasy.

Eo amin'ny fiainana dia ilaina ny mihinana voankazo maro dia maro indrindra fa isan'andro. Misy ireto voankazo ireto ny akondro izay mampody hery, ny manga mamy dia many, ny letisia izay mamy dia mamy.

Toera-pianarana iray izay ahitana solaitra miloko fotsy izay efa feno soratra. Misy ankizivavy anankitelo : ny iray mitsangana manao akanjo miloko volomboasary aorianan'izy ireo dia misy solosaina izay mandeha.

Sary hosodoko anankiroa, ny iray avy ato amin'ny ankavia dia sarina lehilahy izay be volom-bava ary manao satroka miloko manga. Ny ato amin'ny ankavanana kosa dia lehilahy iray izay mitsiky, fohy volo ary manao lobaka.

Làlana iray izay ahitana fiara miloko manga, ary eo alohany dia misy olona manao akanjo fotsy sy mainty ambony ary manao pataloha mainty ambany.

Tovolahy maromaro mivorivory. Eo ambony kianja filalaovana baolina kitra. Hita ery ambany ankavanana, misy zazalahy kely iray manao akanjo mena ary pataloha manga.

Toerana iray izay ahtana boky maro dia maro feno karazany rakitra tanteraka ny latabatra, amin'ny teny frantsay avokoa izy ireo ary eo amin'ny rindrina izay miloko fotsy dia feno sarisarina olona kely.

Saka iray eo akaikina olona iray, ity saka ity dia manana loko roa ny mainty ary ny fotsy, tsy ay hoe iza no jereny mety mahita voalavo ve ? na koa mahita sakafo hoanina.

Lalana iray izay eo aloha misy vehivavy mitondra harona"sachet" ; ary ny ao aoriana kosa dia lehilahy iray manao akanjo miloko manga. Ao aorian'izy ireo dia misy takela-by anankiroa izay manao dokam-barotra mombana filokana amin'ny resaka baolina kitra iray.

Lalana iray izay ahitana ramatoa izay manao saron-doha, akanjo ambony ary ambany mitovy loko aby ary mitondra harona miloko mainty. Eny amin'ny ankavanan'izy io dia misy ramatoa iray any koa izay manao akanjo ambony mitovy loko ahy.

Làlana iray ahitana olona iray mitaingina bisikileta, manao satroka mavo, eo akaikiny kosa dia feno fiara mijanona ary misy takela-by maro dia maro.

Tsara tokoa ny mihinana sakafo ara-pahasalamana eo amin'ny fiainana. Misy izao eto ronono izay misy frezy mifangaro aminy ary misy koa akondro sy zavoka ary mofomamy izay vita amin'ny sôkôla angamba.

Karoty maro dia maro mifampitaingina ary milahatra tsara, varotana angamba izy ireto. Ny karoty moa dia mitondra zavatra maro eo amin'ny fahasalamana, mitondra ary mahasoa ny maso, izay amin'izao fotoana izao dia mijery ireo karazana finday.

Mafana ny andro ilaina ny misotro zava-pisotro ireto misy zava-pisotro maromaro izay varotana eny amin'ny tony mpivarotra ngeza2 dia ngeza itony.

Tsara ny miala sasatra rehefa misy ny ranomasina, ny manga miloko mangakely ahitana rahona vitsivitsy, ny torapasika malalaka dia malalaka tsy dia misy olona, ny rano dia madio mahazo ilomanosana tsara.

Làlana iray izay ahitana vehivavy ao aoriana, manao akanjo mavo, mitondra harona ; ary eo aloha dia ahitana lehilahy iray, manao akanjo mainty sy fotsy ny ambony ary pataloha mavo , mitondra siô.

Vehivavy iray mitodi-damosina, manao akanjo fotsy misy sarina voninkazo, mitazona ny volony izy, izay lava dia lava miloko mainty.

Sainam-pirenena iray, izay Sainam-pirenena ny firenena iray eto afrika dia tsy iza fa ny Ivoarianina. Manana loko telo izy io : avy ato amin'ny ankavia ny loko volomboasary, ny afovoany ny loko fotsy ary avy any ankavanana kosa ny loko maitso.

Sisin-dalana iray izay ahitana lehilahy. Manao kasikety miloko mainty ary manao akanjo ambony miloko fotsy sy maitso. Izy io dia mivarotra voasary eo amin'ny sisin-dalana, ao aorinan'izy io kosa dia misy vehivavy iray izay mipetraka eo ambony fiara kodiaran-droa miloko mena.

Penina ananky folo ahitana loko maro dia maro. Ny mahazatra antsika dia ny loko manga, mainty, maitso ary mena fa eto kosa dia ahitana loko hafa toy ny mavo, ny lokom-boasary, ny loko fotsy.

Avy any amin'ny itony toerana avo itony no ahitana tokoa fa tena midadasika ny tanintsika. Hita eto ny kianja izay lehibe ary tena tsara sy kanto tokoa ary manodidina azy ireo trano maro dia maro.

Toeram-pisakafoanana iray izay hita eo ampovoany fa misy lakan-drano kely mahafinaritra ary eny amin'ny sisiny kosa dia ahitana latabatra maromaro.

Hazo iray izay ngeza dia ngeza tokoa, miloko volotany ary izy io dia mahazo hohanina ny voany na atao zava-pisotro . Mahasalama tokoa izy io.

Toerana iray izay nianarako izy io. Mahazaka mpianatra maro dia maro. Ery aloha dia misy tovovavy anankiroa izay miresaka : ny avy ato ankavia dia manao akanjo miloko maitso ary ny avy ato ankavanana dia manao akanjo miloko fotsy.

Sisindalana iray izay ahitana madama anakiroa mipetraka eo ambonina gony, mivarotra akanjo lava mbehivavy maroloko izy ireo , ery alohan'ireo vehivavy ireo kosa dia misy vehivavy sy lehilahy iray mandeha eo amin'io sisindalana ny vehivavy manao akanjo miloko maintso ny ambony ary ny ambany miloko manga ny lehilahy kosa miloko fotsy ny ambony ary ny ambany miloko manga

Toerana iray ahitana tabilio maromaro, mety toeram-pianarana angamba izy io, ahitana solaitra be ary ankizy vitsivitsy. Ny iray toa mitazona fakan-tsary ary ny iray kosa mijery finday, aorianan' iray dia misy rano maromaro, tavoahangy samihafa.

Lalana iray izay ahitana rangahy miampita, izay manao annkajo ambony sy ambany miloko manga be. Ary eo akaikin'izy io dia misy fiara fitateram-bahoaka iray, miloko fotsy sy manga kely ; ahitana ao amin'ny farany aoriana, misy olona iray manao akanjo ambony miloko mena.

Toeram-pisakafoanana iray, ngeza dia ngeza, izay tsy ahitana olona na iray ary malalaka dia malalaka izy io. Ny tafo dia miloko fotsy ary ny rindrina kosa dia miloko maro, ahitana "télé" fisaka ery amin'ny ankavanana.

Toerana iray izay ahitana fiara kodiaran-droa maromaro eny amin'ny sisin-dàlana, avy ary amin'ny ankavia dia misy iray miloko mainty ny eo afovoany ary ny sisiny roa dia miloko fotsy, eo afovoany kosa dia fiara kodiaran-droa iray izay, ireny atao hoe tsy mataho-dàlana miloko manga, ary avy aty amin'ny ankavanana indrindra dia miloko mainty.

Trano iray izay miloko volomboasary, manana rihana mitohy anankiroa, ny varavarankely dia misy vy izay miaro amin'ny mpangalatra miloko fotsy, ny tamboho koa dia miloko fotsy sy volomboasary.

Lalana iray izay efa nandehanako, fiakarana izy io ; eto dia misy fiara kodiaran-droa telo izay mijanona eny amin' ny sisin-dalana : ny iray fotsy ary ny roa ambiny kosa miloko mainty. Misy tômôbilina fiara tsy mataho-dalana iray izay miakatra amin' io lalana io miloko mainty.

Sambatra tokoa ireny ankizy eny amin'ny anjery manontolo ireny fa afaka mampiasa itony fitaovana fanaovana kajy itony. Tsy mila mampiasa saina intsony fa dia manindry dia mivoaka ny valiny.

Tranom-bakoka izay ahitana olona maromaro ary eo amin'ny ankavanana dia misy lehilahy iray manao akanjo ambony manga izay maka sary. Ary eo akaikiny misy vehivavy iray manao ankanjo fotsy ambony ary "jean" ambany.

Toerana iray izay ahitana olona maro dia maro mandeha tongotra ary erỳ aloha dia misy fiangonana izay manao tilikambo avo dia avo ny tafo miloko mena. Ny manodidina kosa dia misy trano maromaro.

Mpivarotra amoron-dàlana mivarotra voankazo. Hita eto fa mivarotra voasary izy io. Misy lehilahy kosa mandalo eo alohany, ny iray manao akanjo miloko mainty ambony ambany. Ary eo ambonin'io mpivarotra io dia misy takela-by iray miloko mainty izay ahitana lehilahy manome totohondry.

Lalana iray ahitana fiara mipetraka maro dia maro. Eo ambonin'ireo fiara ireo dia misy takelaby anankitelo : ny iray miloko manga, ny iray maitso ary ny iray kosa fotsy.

Sainam-pirenena iray izay firenena anisan'ny manam-bola indrindra eto an-tany sy mandroso indrindra. Sainam-pirenena manana loko roa, ny mena ary ny fotsy.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe : "Tia tanindrazana". Eo amin'ny lohateny lehibe dia miresaka momban'ny volamena eto Madagasikara ary eo ambanin'ny lohateny lehibe kosa dia miresaka ny fifidianana izay fifidianana ny ben'ny tanàna.

Toerana fivarotana rojo feno maro dia maro afaka misafidy misy koa ireo kaviny izay milokom-bolamena. Hita amin'ny fitaratra fa misy ery ampita fiara izay mijanona miloko volondavenona.

Alahelo lehibe moa rehefa misy havana na namana lasa. Misy fasana iray izay mihidy tokoa izy izany. Misy soratra eo ambonin'ny varavarana miditra ao ary miloko maitso sy mena ny sisiny.

Arabe iray, izay malalaka dia malalaka tokoa, ahitana kodiaran-droa anankiroa : ny iray eto aloha miloko mainty ary ny iray ao aoriana miloko fotsy. Ahitana takela-by iray izay miloko fotsy milaza dokam-barotra momba-na kojakoja-na tômôbila.

Arabe iray izay eny amin'ny sisiny ahitana fiara kodiaran-droa anankiroa mijanona ny iray miloko mainty ny iray kosa miloko fotsy. Misy lehilahy anankitelo mifampiresaka, ny iray izay mitodi-damosina mitondra kitapo miloko volom-boasary.

Toeram-pijanonana fiara izay ahitana fiara iray. Tsy hay hoe miloko fotsy izy izato sa miloko mainty fa dia hita fa misy simba ny alohan'ilay fiara.

Lalana iray izay ahitana akoho eo amin'ny sisin-dalana ary ao aoriana io akoho io dia misy sarety izay tarisina omby anankiroa : ny avy ato amin'ny ankavia dia omby miloko fotsy ary ny lohany misy faritra miloko mainty ary eo amin'ny ankavanana kosa dia ilay omby izay miloko mainty manontolo.

Milina iray izay ngeza dia ngeza tokoa amin'ny lokony maitso, io milina io dia atao hanapahana hazo amin'ny fomba tena mahitsy tokoa ary tena raitra dia raitra tokoa.

Arabe iray izay ahitana lehilahy manao aro loha misy loko maitso ary miloko mainty. Mitondra fiara kodiaran-droa iray izay miloko mainty. Ny akanjony koa mainty. Mainty aby eo aminy.

Lehilahy roa lahy izay mijery ambony, mijery baolina izato ireo. Ny iray manao akanjo ambony miloko manga sy mena ary ny iray kosa manao akanjo ambony miloko maitso sy maitso kely.

Tsara tokoa ny mamaky boky, ito ary misy boky iray izay miloko mainty ahitana sarina olona eo ambany manana lokom- bolo manga izay nosoratan' i Kanto Rabe.

Toerana iray lehibe izay fivarotana izy io. Ahitana ronono maro dia maro, ronono vovony izy io ary eo amin'ny ilay ronono vovony dia misy sarina zazakely iray mitazona vera izay misy ronono ao anatiny.

Toerana iray, fiala-tsasatra, izay ahitana zava-maintso maro dia maro, ka misy ranomasina ery alavitra, ny masoandro dia mandrelatra tokoa, ary tsy misy ny rahona eny amin'ny lanitra.

Vehivavy iray izay tsy hita ny tarehiny takonan'ny volony. Ny volony dia somary miloko volontany, somary fohy izy io. Ny akanjony kosa dia miloko maro dia maro, misy tsipika manga ary misy tsipika mainty.

Toerana iray amoron-drano, ahitana trano lehibe iray miloko fotsy sy manga ary misy sambo iray izay manana tafo miloko mainty.

Làlana iray izay tsy ahitana olona na iray ary ; etsy amin'ny ankavanana dia ahitana fiara miloko fotsy ary eo amin'ny ankavia dia ahitana mpivarotra, izay ahitana latabatra sy seza miloko mena.

Toeram-pianarana iray izay ahitana ankizy maromaro. Ahitana vehivavy avy ato amin'ny ankavanana, mitondra pôketra miloko fotsy ary ny akanjo miloko volontany. Manao solomaso izy io. Misy vehivavy kosa mitodika aty aoriana, manao akanjo miloko fotsy ary ny solomaso dia mihantona eo amin'ny volo.

Vehivavy iray mitodi-damosina manana lokom-bolo miloko mainty izay volo lava dia lava ary mioringorina, manao akanjo miloko volondavenona izy io ary ao ambony tafon'ilay trano misy azy dia misy voninkazo miloko mavokely izay mitarozaka amin'ny tany.

Toerana iray izay ahitana rano miraraka, ny rano dia tena mahery tokoa avy any ambony avy any, ary ny manodidina azy dia feno zava-maitso ; ao anatin'ny ilay rano dia feno vatovato kely mety handratra raha ohatra misy olona kosa milomana ao anatin'izy io.

Takelaby iray manana loko roa: fotsy ny ambony ary maitso ny ambany; misy dokam-barotra momban'ny hazakazaka halavitra eo ambaniny kosa dia misy fiara fitateram-bahoaka izay ny amboniny dia miloko mavo ary ny ambany miloko manga.

Toeram-pisakafoanana iray izay tena mihaja tokoa. Eny amin'ny rindrina dia ahitana ireo toaka maro dia maro ary ny latabatra dia vita amin'ny vato, ny seza moa dia miloko manga izay tena mihaja tokoa.

Làlana iray, ahitana lehilahy anankiroa. Manao akanjo manga ny iray ary ny iray kosa manao akanjo ambony miloko maitso. Ao aoriana dia misy fiara iray miloko volondavenona ; ary misy trano lehibe izay mbola hamboarina.

Mofomamy hafakely iray izay ao anatiny dia misy sôkôla. Eto dia misy vera izay ohatran'ny ahitana kafe ao anatiny ary ny sotro, forsety dia miloko lokombolamena.

Zazavavy roa mandeha eny an-dàlana: ny iray avy ato amin'ny ankavia dia manao akanjo izay feno sary, akanjolava izy io ary manao famantaran'andro izay miloko fotsy sy mainty; avy ary amin'ny ankavanana kosa dia vehivavy mirandrana izay manao akanjo ambony miloko mainty.

Toerana iray izay toerana fijanonana fiara ahitana fiara maro dia maro, erỳ amin'ny farany dia misy takela-by iray izay miloko mangakely, milaza dokam-barotra momba ana zavatra fanapahana volom-bava.

Tsena izay ahitana mpivarotra mofo, mpivarotra kitay ary tavoahangy. Ary ahitana koa vehivavy iray mibata rano, vehivavy iray mibata zaza ary ny vehivavy mipetraka.

Hosodoko iray izay tsara dia tsara tokoa, ahitana tovolahy roa mitanin'afo ary miaraka amin'ny sarety izy ireo ary alika iray.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana latabatra maromaro sy seza maromaro koa. Ahitana sahafa eny amin'ny tafo ary ahitana olona roa, ny iray zaza mitondra akanjo fotsy ary ny iray vehivavy lehibe mitondra akanjo mainty, miara-mipetraka.

Toerana iray izay falehako, fiakarana dia fiakarana izy io, ahitana fiara tsy matahodalana iray miakatra; miloko fotsy ary fiara tsy matahodalana miloko fotsy koa, izay mipetraka amoron-dalana.

Toerana iray izay hafahana mividy ireo vola taloha izay efa tsy miasa intsony . Hahitana karazany maro izy izany tena mahafinatra mahita azy ary mampite hividy tokoa .

Sainam-pirenena iray izay manana loko manga, fotsy, mena ary mavo. Ny manga dia eo amin'ny sisiny ambony sy ambany ary eo ampovoany misy tsipika mena izay manasaraka ny loko fotsy ary misy kintana miloko mavo maromaro izay manao endrika boribory.

Làlana lehibe iray izay ahitana lehilahy anankitelo. Ny iray mipetraka manao akanjo mavo, ny iray kosa mijery ny findainy mandeha, manao akanjo miloko manga ary pataloha miloko volon-davenona.

Toerana iray izay ahitana tovolahy izay mipetraka eo ambonina seza ary mijery zavatra iray miaraka eo ambony latabatra. Eo amin'ny ankavanan'izy ireo kosa dia misy vehivavy iray izay mamaky taratasy.

Fiara iray fitateram-bahoaka, izay fiara efa ela dia ela tokoa ary miloko manga sy fotsy. Ary ao aoriana dia ahitana mpivarotra anankiroa izay vita amin-trano hazo.

Trano lehibe iray izay vao amboarina, mbola tsy misy varavarankely ary ny rihana any amin'ny farany ambony kosa mbola tsy vita ; ao ambanin'io trano io dia ahitana fiara iray izay mijanona.

Mitokana ny vahoaka tsy faly amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tonga ireto polisy maro dia maro izay handrava ireto mpitokana. Misy lehilahy iray izay manao lobaka miloko manga izay mitazona zavatra mety misoratra eo amboniny.

Toerana iray izay ahitana zavatra maro sy vita gasy. Misy ny paoketra amin'ny karazany loko samihafa ary misy kosa ireo karazana kilalao kely ho an'ny zazakely izay"automobile" vita amin'ny vy.

Trano lehibe iray, izay ahitana olona maro dia maro ao anatiny tsy inona io trano io fa trano fanaovana fanatanjahantena. Misy lehilahy maromaro eo ambony kianja izay manao baolina kitra.

Toerana iray izay ahitana trano vao amboarina, efa mipetaka daholo ireo karazana vỳ izay mitazona ny hamafy ny trano ary eo ankavia misy lehilahy iray izay anisany mpanamboatra an'io trano io. Manao arona loha miloko mavo.

Toerana iray izay ahitana zavatra maro dia maro. Toeram-pivarotana angamba izany. Misy fahitalavitra fisaka anankiroa mifanakaiky ary eo amin'ny ankavian'izy ireo dia misy toy ny masinina izay mampitsoka rivotra.

Takelaby iray miloko mena izay milaza dokambarotra mombana zava-pisotro iray. Eo ambanin'io takelaby io dia misy rangahy iray miloloha gony ngeza dia ngeza, rangahy manao akanjo miloko manga kely sy manao kasikety miloko mainty.

Toeram-pianarana iray izay ahita mpianatra maro dia maro, misy ny manoratra, misy kosa ny mijery ny solaitra be, ahitana varavarankely miloko manga ary ny eny amin'ny tafo dia misy jiro anankiroa mirehitra

Arabe iray ahitana fiara anankiroa. Ny iray fiara kely miloko mena, ny ankaviany fiara kely kosa dia misy fiara fitateram-bahoaka izay miloko fotsy ; ao aorianan'izy ireo dia misy trano lehibe iray miloko fotsy.

Ilaina tokoa ny mianatra tena milofo eo amin'ny fiainana satria io no lova tsara indrindra. Eto dia misy taratasy ahitana soratra miloko manga ka misy izay voaloko amin'ny loko volomboasary na koa mavokely.

Efa akaiky tokoa ny andron'ny laodisia. Mena dia mena tokoa izy io ary mamy dia mamy. Ahitana vaoniny ao anatiny. Ny laodisia izay mipetraka ao anatina vilia anankiray miloko mainty.

Hety anankitelo izay mety hanapahana volo ary mety kosa hanapahana taratasy any am-pianarana. Ny amin'ny ankavia indrindra dia miloko manga, ny eo ampovoany dia miloko mavokely ary ny arỳ amin'ny farany sisiny ankavanana dia miloko maitso.

Ny sary moa dia zavatra kanto dia kanto, misy roalahy roa izay mianatra izy io amin'ny taratasy fotsy, ny iray manao akanjo mainty ary kiraro miloko maitso izay mitazona pensilihazo izy io.

Boky iray izay mahaliana tokoa, mitondra ny anarana hoe <<Mahaliana ny mianatra>>, ahitana sarina ankizy sy olon-dehibe iray mety mianatra mamboly hazo.

Lalana iray izay atina fiara fitateram-bahoaka izay efa misy olona ao anatiny kanefa eo ivelany koa dia mbola misy olona maro dia maro milahatra. Mety milahatra hiditra ao angambany izy izany ary raha misy ny filaharana dia tsy misy kosany ny fifandonana.

Toerana iray izay manan-tantara tokoa eo amin'ny Malagasy dia tsy iza izany fa ny rova. Ahitana trano hazo izay manana tafo avo dia avo, tsy inona io toerana io fa toerana izay nitoeran'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany.

Toeram-pivarotana iray izay hivarotana ireo hani-manitra isan-karazany. Hita ato ny tamotamo izay voatoto, ireo tongologasy voatoto ary kosa sakamalao sy ny sisa.

Toeram-pianarana iray ahitana mpianatra maromaro. Eny amin'ny farany aloha dia misy rangahy iray izay manao akanjo miloko maitso. Izy angamba no mpampianatra. Ary etỳ amin'ny farany aoriana dia misy olona mitondra solosaina anankiroa. Ny solaitrabe kosa dia miloko fotsy ary eo ambony solaitrabe dia misy ny hazo fijaliana.

Toerana iray izay ahitana olona maro dia maro, dia tsy aiza fa eny amin'ny anjery manontolo. Mety misy sehatra angamba izay misy mpihira mandalo ary misy zavatra maintyeo amin'ny sisisny ankavia izay sehatra angamba izy io.

Gazety iray manana ny anarana hoe : "Taitra maraina" izay manana lohateny maromaro. Ao ny resaka fifidianana ben'ny tanàna, misy koa ny olana jiro sy rano ary vatsim-pianarana eo amin'ny mpianatrin'ny anjerimanontolo.

Boky efatra izay amin'ny teny frantsay: ny telo dia miloko mainty ary ny iray ery ambony ankavia dia miloko fotsy.

Takela-by iray izay miloko mena ahitana dokam-barotra mombana zava-pisotro iray izay tena malaza tokoa maneran-tany. Eo alohan'ny takela-by dia misy lehilahy iray manao akanjo miloko maitso izay miloloha gony miloko fotsy.

Fivoriana lehilahy maromaro izay ahitana bisikileta maromaro eo alohan'izy ireo. Misy lehilahy manao satroka mainty ery amin'ny ankavia ary manao akanjo ambony miloko manga. Ny lanitra kosa dia feno rahona.

Lalana iray izay eto andrenivohitra. Eo amin'ny sisiny dia ahitana trano baoritra izay misy olona mipetraka ao anatiny ; mampalahelo tokoa izany. Ary misy madama iray izay manao akanjo miloko fotsy ary miloloha harona miloko maitso.

Hosodoko iray izay ny sisiny dia miloko manga, ahitana sarina hazo izay ngeza dia ngeza ary eo ambanin'io hazo dia misy vehivavy anankiroa. Izay ny iray manao akanjo ambony miloko volomboasary, ny iray kosa miloko mavo izay mitoto zavatra ao anaty laona.

Sainam-pirenena iray manana loko efatra : ny mavo, ny maintso, ny meno ary ny fotsy. Ny fotsy dia kintana lehibe iray izay mitoetra eo ampovoany ilay saina.

Mpivarotra solika iray izay ahitana lehilahy izay manao akanjo ambony miloko mena sy ambany miloko mainty ary aoriana dia misy fivarotana iray izay mety mivarotra ireo karazana solika izay varotana.

Trano vao hamboarina, ny ato an-kavanana misy fasika ary ny ao an-kavia misy biriky mifampitaingina, ny lanitra manga ary ny masoandro mibaliaka.

Toerana iray fisakafoanana izay ahitana lehilahy sy vehivavy iray miray latabatra, miaraka misakafo ary ao aoriana kosa dia misy hosodoko izay misy sarina sambo maromaro.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana latabatra hafakely, vita amin'ny hazo avokoa ny zavatra hita ao aminy, eo ampovoany dia misy vilàny kely anankiroa mety ahitana sira sy ny sakay ao anatiny.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana zavatra maro dia maro, misy ireo zava-pisotro toy ny ronono ary ny zava-pisotro vita amin'ny voankazo, misy koa ireo savony na koa ranon-tsavony hanasana vilia ary misy zavatra maro dia maro isan-karazany.

Trano iray izay miloko fotsy ahitana ireny sahafa ireny izay fandefasana ny "tele" vazaha. Ny tamboha kosa dia miloko itony ny volon-tany, ary ny vavahdy miloko volon-davenina.

Toera-pivarotana iray ngeza dia ngeza , izay ahitana menaka maro dia maro isankarazany ,Samy hafa anefa ny vidin ' izy ireo ary eo ambany no misy misoratra ny vidiny .

Boky iray izay mitondra ny lohateny hoe :" Ny fahantrana ao anaty " miloko volontany sy manga kely izy ary ahitana sarina hazo eo ampovoany.

Biby iray izay any anaty ranomasina. Miloko mainty ary misy teboka maromaro miloko fotsy izy io dia ohatran'ny toy ny vorona kanefa ao anaty rano ohatran'ny hoe manidina. Ao anaty rano izy io.

Vehivavy iray izay tsy hita ny tarehiny. Manao kavina miloko volamena sy rojo amin'ny tenda miloko volamena. Mirandrana izy izany, miloko mainty ny ambony, ary ny ambany kosa miloko manga.

Toeram-pivarotana iray, izay ahitana paty maro dia maro, feno karazana, misy maro loko kanefa mety tsy mitovy ny vidin'izy ireo, misy ngezangeza, misy kosa ny kelikely.

Lalana iray eto an-drenivohitra izay hita fa madio tokoa. Misy olona iray manao akanjo ambony miloko manga sy pataloha miloko manga ; ary misy mpangataka lehilahy kely anankiroa izay tena mampalahelo, mitondra baoritra hitatazan'izy ireo ny vola.

Lalana iray izay ahitana lehilahy manao akanjo ambony miloko fotsy sy ambany miloko mainty ; izay ahitana tafo izay somary hafahafa satria ambany dia ambany tokoa ary aorianan'ireo tafo ireo dia misy biriky izay mifampitaingitaingina.

Lehilahy roa : ny avy ato amin'ny ankavanana dia manao akanjo miloko manga ambony ambany, ny avy ato amin'ny ankavia kosa dia manao akanjo ambony miloko fotsy sy manga kely ary manao pataloha miloko fotsy sy maitso.

Toerana iray izay mahafinaritra tokoa ahitana tora-pasika, misy ranomasina mivalapatra ary ery aoriana dia misy zava-boaary maro dia maro miloko maitso. Ny rahona kosa dia maromaro kanefa hita ny amangan'ny lanitra.

Pila maromaro izay manao aloha sy aoriana ary milahatra havia sy havanana. Manao akanjo mitovy izy ireo miloko manga sy mena. Mety mpilalao baolina kitra angamba? Ary maka sary ho fatsiarovana

Toerana iray kanto dia kanto, ahitana rano miraraka ary lasa dobo filomanosana voajanahary. Afaka hilomanosana tsara izy io ary ny manodidina dia maitso dia maitso.

Toerana iray ery Analakely izay ahitana lehilahy manao akanjo ambony miloko mainty, ary misy fiara lehibe iray miloko volondavenona ny tapany ambony ary ny ambany kosa miloko mainty.

Toerana iray izay tsara dia tsara tokoa ahitana trano izay ato amin'ny ankavia miloko fotsy ary ato amin'ny ankavanana miloko volomboasary, ireo trano ireo dia manana endrika boribory ary ny tafony dia vita amin'ny ravin-kazo maina ary hita ny ranomasina.

Olona maromaro mivory izay manao boribory. Hita misy vehivavy iray izay fohy volo, manao akanjo mavokely, ary pataloha mainty.

Akoho iray izay idina ao anatina karazana trano vy kely. Akoho izay manana loko anankiroa : ny mainty sy ny fotsy. Manana loha izay miloko mena. Mety ho akoho mpiady angamba izy ity.

Lalana iray izay erỳ ambany dia misy olona maromaro mitangorona. Etỳ ambony kosa dia misy tady iray ahitana sainam-pirenena Malagasy mitarozaka mankany...

Ny fianarana no lova tsara indrindra. Sarotra ny tafita eo amin'ny fiainana. Mila mianatra tsara. Olona maromaro ao amin'ny trano iray izay trano fianarana. Misy lehilahy iray mitodika lamosina manao akanjo miloko manga. Eo akaikiny kosa dia misy vehivavy iray manao ankanjo miloko mainty.

Lehilahy iray izay mianjaika mihaja dia mihaja, manao palitao ambony ambany miloko manga ary manao lobaka fotsy dia manao kiraro miloko mainty. Izy io dia mitondra famantaranandro. Ao aoriana kosa dia misy trano vita amin'ny biriky anankiroa.

Biby iray izay manana paozy izay mampatahotra kely satria somary manana tongotra maromaro izy io. Tsy inona izany fa ny valala izay fampiadianay tamin'izahay tamin'ny mbola kely.

Sokatra mahagaga miloko fotsy ; tsy hay hoe tena loko sa marary izy izany. Sokatra any an-dranomasina izy ity mahafatifaty ery ary hita fa mbola kely fa tsy efa ary.

Toerana iray izay mpivarotra lehibe, mivarotra vary isankarazany ; misy anaty baoritra izay miloko maitso, misy ny sarin'ny vary ary misy kosa izay anaty"sachet" ka ngeza dia ngeza, ao ambanin'izy ireo dia misy ny vidiny avy.

Fotoana fidiran'ny mpianatra. Ahitana penina maro dia maro ary mifangaro, eo akaikiny kosa dia ahitana ireo Kahier izay misy sarisary tena tsara be.

Tsara tokoa ny mihinana paty indrindra rehefa vizabizaka iny na atao lasopy na atao misao. Ireto feno karazana paty izay amin'ny endriny maro samihafa ao ny miolakolana ao ny lavalava samy manana vidina izy ireo.

Toeran'iray izay amin'ny sisin-dalana ahitana zavaboary maromaro ary misy takela-by iray miloko volomboasary izay manao dokam-barotra mombana sakafo na paty, misy sarina vehivavy manao akanjo ambony miloko fotsy izay mitazona lovia misy an'io paty io.

Toeram-pivarotana iray eny amoron-dàlana izay ahitana akanjo maro dia maro misy loko mena, manga ary misy kosa soratra izay miloko mena ary misy ny vidin'ireo akanjo.